Ɖevi aɖewo le sukuxɔme, woƒe nufiala le wo gbɔ eye nuŋlɔkpe aɖe hã le sukuxɔa me. Nuŋlɔkpe la le gbemumu eye wokɔ tsɔki ŋlɔ nu ɖe edzi. Ɖeviawo le kplɔ̃ aɖe ŋuti eye atike aɖe wole nugo vivi aɖewo me le kplɔ̃a dzi.

Ame hatsotso aɖewo le mɔmemidzraƒe. Ŋu gbe mumu aɖe kple moto eve aɖewo hã le mɔmemidzraƒea, store aɖe le mɔmemiadzraƒea ƒe megbe eye bana gã aɖe hã nɔ teƒea.